Nyɔnu aɖe bɔbɔ nɔ aklo dzi le akpagã ɖe asi ebla taku kusi woame eve le emegbe eye ɖevi ŋutsu eve tɔɖe emegbe le akloa nu wotɔ ɖe etsia gbɔ